Inzu zibiri zigeretseko kabiri ,imbere yaho hari igiti kimwe gisa n'urwatsi rubisi n'utundi twatsi.

Inzu, irimwo intebe, imbere hari ikibaho, ikaba ifise n'idirisha, rifise ibara ry'umutuku.

Ishure irimwo intebe cumi ,imbere yaho hakaba ari ikibaho, hejuru hakaba hasa

Intoki z'umuntu zifise imashini ngendanwa ikiganza kiri hasi.

Umupira w'umutuku, handitseko ivyandiko bitatu, n'ikabutura y'umutuku, ivanganye n'ibara ryirabura.

Imashini yo gupima ubushuhe iriko ivyandiko ikabisa n'ibara ry'umuhondo

Inzu irimwo ikibambazi, ifise n'idirisha zitatu, imbere yaho hari

Inzu ifise amadirisha yera ,indani hariyo utuzu twasugumwe twera.

Abantu bariko bakina akamari imeza isa na kaki, hariko agacamurongo.

Agakoresho ko gukatisha ,gafise ibara ryirabura, imbere yaho ibara ryera kakaba....

Inzu irimwo imeza mirongwitatu akabamwo intebe mirongwitanu imbere hakaba hari ikibaho.

Inzu isa n'ibara ryera, hasi hagasa n'ibara ryirabura impande yaho.

Intebe ziriko ama mashini nyabwonko zikaba zisa n'ibara ya kaki impande yaho amatafari

Agacamurongo k'urwatsi rubisi, gacamurongo kirabura, agacamurongo kera, gacamurongo k'umuhondo.

Akazu ka sugumwe gafise ibara ryera impande yaho hari ibicupa hasi hakaba hera.

Inzu ifise akaryango kera, indani hari kinogo kinini ,impande yaho ari a

Ishure ririmwo intebe hejuru hariko ibitabo imeza iteretsweko ibitabo imbere hari ikibaho.

Ibitabu bisa n'urwatsi rwirabura ibindi bisa n'urwatsi rw'umuhondo biri mu kabati.

Akabaho gafise ibara ryera gahagaze hasi hakaba hasa n'ibara ryirabura inyuma yaho

Inzu ifise amameza ikagena n'intebe z'isana kaki impande yaho arakabati karimwo ibitabo bifise amabra atandukanyu.

Akabuga gatoyi gateyemwo utwatsi, impande yaho hari inzu nyinshi, hirya hari imisozi itandukanye.

Igifutisho cirabura, amakaramu yirabura n'ayandi y'umuhondo, ay'urwatsi rubisi.

Ikibuga kiriko utwatsi iruhande yaho hateye ibiti bisa nurwatsi rubisi iruhande yaho hari iyarara.

Inzu ifise amabati ikagira amabara yera hasi ateye ivyatsi hagira ni ugwna.

Akabati kuzuyemwo ibitabo bitandukanye bifise amabara atandukanye, y'umuhondo, umutuku, hasi harera.

Imiryango yirabura, indani hariko uducapo twirabura, hejuru hari amabati, hasi harirabura.

Intebe yirabura n'akameza hejuru hariko agatara kera imande yaho hari.

Inzu ifise amadirisha, iriko ibiyo, imbere hari ikibaho cirabura n'intebe ziriko aka meza.

Inzu ifise amabara yera indani harakabaho kera aho kahagaze harirabura.

Akabati, kariko ibitabo vyinshi; bimwe birirabura, ibindi bisa n'umuhondo, ibindi bisa n'ubwatsi.

Imeza yera, hejuru hariko indobo, hakaba n'ishinge ,n'ibitabu gisa n'umuhondo

Imeza, zibiri zifis, irangi yirabura, impande yaho hari udutebe

Aka mashini gateetswe hasi. Hakaba hasa n'ibara ryera imbere yaho hari agapapuro.

Agafutisho, gasa n'ibara ryirabura; inyuma y'aho, hari ibara ryera, hejuru ibara ritukura.

Abantu batatu, babiri bikoze mu mifuko, inyuma yaho hari inzu ifise idirisha n'umuryango vyirabura.

Agacupa kera gafise umukenke wera kari ku meza yirabura hejuru yaho.

Inzu ifise umuryango usa nibara ry'umutuku ,indani hari imeza iriko ibipapuro mirongo itatu.

Imeza zifise ibara rya kaki, impande yaho hari udukoresho two kw'ishure.

Intebe zisa na kaki hasi akasa n'ibara ryirabura kaba ziri munzu.

Inzu ifise umuryango wera imbere yaho hari abana batandatu.

Utwatsi, dusa n'ibara ribisi, inzu yubatse ku ruhande, impande y'aho, hari utubuye.

Intebe isa na kaki hasi hasa n'ibara ryirabura impande yaho hari akadobo.

Inzu zibiri, imwe ikaba ifise amadirisha ane n'umuryango wera imbere yaho hari.

Inzu irimwo udukoresho two kwandikisha, tukeretse ko, gatanu ,hasi hasa nibara ryirabura, mbere yabo.

Ikibaho cirabura kiriko ivyandiko vy'ibiharuro hejuru hari uruhome rusa n'ibara ryera.

Inzu, ifise umuryango utukura, impande y'aho hari amadirisha, ikaba isizwe irangi ryera; imbere y'aho hariko ibipapuro.

Inzu ifise akaryango gasa n'ibara raitukura hasi hasa nahirabura

Inzu irimwo intebe mirongo itanu imbere yaho hari ikibaho cirabura ikaba ifise amadirisha abiri n'umuryango

Abana babiri, bari ku giti giteye hasi, gikaba gisa n'urwatsi rubisi, impande yaho inzu.

Abana bariko barakina bambaye kaki impande yaho hari inzu ifise amadirisha n'amabati y'umutuku n'igiti gisa n'urwatsi .

Inzu ifise amabati , ikagira amadirisha, hagati hateye ibiti biri mu musenyi .

Ikibuga kinini, hepfo inzu ifise amabati ikagira imiryango ndetse n'amadirisha.

Ibiti biteye mukibuga bisa n'urwatsi rubisi, impande yaho har'inzu yabomaguritse, atamabati ifise.

Inzu ifise umuryango w'ugwatsi rubisi ikagira akinjiriro gatoyi , ikaba yubatswe n'amatafari

Ikibuga kirimwo utwatsi, hasi hacafuye, hakaba hariko abana batandatu bariko barakina.

Inzu harera indani hari intebe zifise ama meza asa n'umutuku hasi harirabura.

Inzu irimwo intebe hejuru hariko ibikoresho impande yaho intebe yirabura imbere yaho ama meza hejuru amanitse.

Umukubuzo wegamiye ku r uhome hakaba hamanitse urupapuro rwera rwanditse ko inyandiko zitandukanye.

Inzu iriko amadirisha ikaba ifise akayira gato hanze hakaba hateye ibiti bisa n'urwatsi rubisi he.

Inzu ifise amadirisha n'ikibaho c'irabura indani hari intebe, hanze hari iyindi nzu.

Abana cumi bariko baraba ibicapo biri imbere yabo bambaye imyambaro itandukanye aho bahagaze.

Inzu ifise amatafari iruhande yaho hari ikibuga kinini giteyemwo utwatsi dusa n'urwatsi rubisi, ikaba yubakishijwe n'amabati.

Ibarabara ry'ikaburimbi, hirya inzu isa nibara ryera ,imbere y'aho umuryango usa n'ibara ryirabura

Inzu ifise imiryango ibiri, imbere y'aho ifise amarangi yera n'irindi ryirabura.

Imeza irikumwe n'intebe bikaba bisa n'irangi rya kaki hasi hasa n'ibara ryirabura

Idarapo rifise irangi ry'ugwatsi rubisi n'iry'urutukura hariko utunyenyeri inzu iriko amabati n'amadirisha.

Inzu ifise amabati impande yaho hari ibigori bisa n'urwatsi rubisi hakaba hasi.

Abantu batatu babiri bicaye hasi uwundi umwe ahagaze imbere yaho harutwatsi dusa n'ibara ribisi.

Intebe zisa na kaki, imbere y'aho amameza yo gushona, hasi hasa n'ibara ritukura.

Ibarabara ririmwo abana babiri, impande yawo hari ikiti gishinze imbere yaho hari.

Ikibuga kirimwo utubuye hasi hasa n'ibara ryirabura hakaba hateye ikibambazi gisa n'ibara ryirabura

Ikibuga kinini gitewe ko giti gisa n'ibara ribisi mbere yaho hari amazu abiri.

Inzu yubatswe n'amatafari hejuru hari agacapo kariko ivyandiko mpande yaho hari

Ibiti vy'urwatsi rubisi impene zirabura inzu iriko amabati n'amadirisha.

Inzu irimwo intebe mirongo itanu, mbere yaho hari ikibaho cirabura, n'amadirisha y'umutuku

Abantu cumi,, bicaye imbere yaho ,hari ikibaho ,canditse ko ivyandiko ,hasi hasa n'iba ritukura

Ishure rifise amadirisha, rikagira umuryango , nikibaho cirabura Indani hari intebe ifise nimeza.

Ishure irimwo intebe nyinshi zitandukanye zicafuye rikaba rifise amadirisha abonerana, asa n'umutuku .

Hasi hasa na kaki, hagaca haba akinjiriro gatoyi gasa n'urwatsi rubisi.

Inzu ifise amabara yera n'amabati hejuru, n'amadirisha yera, munsi hicaye umuntu ariko ariga afise.

Impome zibiri, hagati hari ibarabara ry'ikaburimbi, indani mu mpome hateye ibiti vy'urwatsi rubisi, ku mpome hari ibicapo.

Ibarabara ryikaburimbi ariko hagendera ko imiduga impande yaho har'amashure, mu kibuga hari abanyeshure.

Abantu cumi, bakoranye hamwe, bari mu nzu, ifise amadirisha abiri, afise ibara ryera.

Abantu cumi batonze ku murongo, imbere yaho hari inzu isanirangi ryera.

Umuryango usa n'urwatsi rubisi umuntu asa n'abazungu, hamanitse ibitambara vyera ku madirisha.

Ikibuga kinini kirimwo inzu zitatu igiti gisa n'ibara ry'umuhondo.

Inzu ifise uturyango twera twugaye n'amagufuri hasi hari utubuye dutandukanye ikaba yubatswe n'amabuye.

Abantu batanu bambaye amashati yera bariko barasona impuzu.

Inzu nyishi zigerekeranyeko imbere yaho hari ibiti bisa n'urwatsi rubisi hasi hari utwatsi dutoyi.

Imeza isa na kaki hasi hasa n'ahera iri mu nzu yera.

Ikibaho cirabura, hejuru hakaba hari amatara yera, imbere yaho hakaba hari idirisha ryirabura

Abantu ijana, bambaye amabara yera, n'amabara y'urwatsi rubisi; hasi hasa n' ibara ry'umutuku.

Imashini nyabwonko indani hariko ivyandiko ikaba iteretse ku meza ifise irangi ryera.

Inzu igeretsweko kabiri ifise amadirisha ane n'imiryango ibiri vyubakishijwe n'amatafari.

Umuryango wirabura uri ku nzu yera, hejuru hakaba hari agacapo gasa n'umuhondo bivanganye n'ibara ryirabura.

Inzu igeretseko gatatu, impande yaho hari biti bisa n'ugwatsi rubisi, n'amamodoka yirabura n'abantu.

Ikibuga kirimwo utwatsi dusa n'umutuku , impande yaho hari amazu ,hejuru hari ibicu vyera .

Inzu indani harera ,hakaba hari agacupa gasa n’umutuku ,hejuru hari amabati.

Intebe zirabura, imeza ziriko ibitambara, hasi hasa n'umutuku, hamanitse ibicapo, bisa n'umuhondo, n'ivyera.

Inzu, hejuru ifise amatara, ikagira amadirisha y'ibiyo; indani hari ububati, harimwo ibitabo, bitandukanye.

Abanyeshuri bariko bariga imbere yaho hari intebe nimeza hejuru hariko amasakoshi nakabido karimwo amazi na.

Abantu bambaye impuzu z'umutuku n'izera bafise udukofero twera, imbere yaho hari amasafuriya bariko barahwata ibiraya.